Ame sɔgbɔ aɖewo le kposɔ aɖe dzi, kposɔwo le zɔzɔm tso teƒe aɖe yina afi bubu, kposɔwo le eke kpo liam, ame siwo le sɔ dzi la ɖɔi kuku, ame aɖewo hã le afɔ zɔm.

Amewo sɔ ɖe sumi pul to. Ame aɖewo le sumi pula me ele tsi ƒum. Ɖewo hã bɔbɔnɔ teƒea hele nu kpɔm. Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo tsitre ɖe adzɔge hele wo nɔewo me dzrom.

Amewo le goto, wotsi tre ɖe kplɔn ŋu, wolɔ adzalewo kɔ ɖe kplɔ. Ameawo ɖɔ asiwui eye wole adzaleawo ɖom ɖe ɖoɖo nu, ameawo katã nye nyɔnu.

Ŋufɔku vɔɖi aɖe dzɔ ɖe ŋu eve dome le ŋumɔdzi. Kpovitɔwo ƒe ŋu tɔ ɖe wo gbɔ. Kpovitɔ tsi tre ɖe ŋua ŋgɔ eye wonɔ ŋu mamleawo ɖɔm ɖo. amewo nɔ moto dzi le ŋua ŋgɔ.

Amewo le zɔzɔm le mɔdododzi, am, ewo ƒle nu tsɔ ɖe asi, eta gba tsɔlawo hã tsɔ gagba ɖe ta hele zɔzɔm, amewo sɔgbɔ, xɔ kɔkɔ aɖewo hã le teƒea.

Amewo le mɔmemidzraƒe, ɖewo le mɔmemi dzem, ɖewo le woƒe mɔwo dzi hedo yina, nyɔnu kple viawo to ɖe mɔto henɔ nu kpɔm, eŋuwo hãnɔ mɔmemi dzraƒe.

Atiglinyi aɖewo le dzogbe, amewo le ŋu me tɔ ɖe atiglinyi eveawo dome. Amewo le atiglinyiawo kpɔm. ati aɖewo hã le gbea dzi eye egbe hã le.

Nyɔnu eve tɔ ɖe ekplɔ ŋu. Wole table tennis ƒom. Nyɔnua wodo awu amedede ɖeka ŋugbi, wo ƒe ɖa hã nye amedede ɖeka ŋugbi. Amewo le wokpɔm ale si wo le table tenisia ƒome.

Kpovitɔwo ge ɖe amewo dome kpovitɔwo lé etu ɖe asi kpovitɔ bubu ha ɖo asi aki henɔ nu kpɔm amewo le kpovitɔwo megbe eye wole wokpɔm nudzrala aɖe ha le kpovitɔwo megbe

Nyɔ eve aɖewo tɔ ɖe gota. Ɖeka do awu dzɛ eye wo ɖɔ kuku dzɛ hã. Ɖeka hã do awu bluɔ eye wo ɖɔ kuku bluɔ. Nyɔnu si do awu dzɛ la le kotoku ɖe asi. Atikutsetsewo le wo megbe. Wo ɖo atikutsetsewo ɖe agba dzi.

Ame enyi aɖewo le atsiaƒu to, aƒua to ƒo ɖi ale gbegbe, ameawo le ɖuɖɔ lɔm le aƒua to, wodo asiwui, wotsɔ gbeɖuɖɔlɔnu nanewo le gbeɖuɖɔ la lɔmee.

Nyɔnu atɔ̃ aɖewo le xɔ me. Wodo awu le atsɛ̃ɔɖoɖo vovovome. Wole zɔzɔm. Amewo nɔ anyi hele wokpɔm. Ame aɖewo nɔ foto ɖem wo. Akaɖi klẽ ɖe nyɔnuawo dzi.

Amewo le lãmesẽ fefe wɔm, wole ɖikekem le tɔdzi kum tso afi aɖe yina afi bubu, akpa ɖekatɔwo do awu si ƒe amadede nye amakpa ɖiɖi, ame eve le wo me do awu blɔ, akpa evelia do awu sike ƒe amadede le dzɛ̃e.

Tsi sisi ɖe amewo ƒe nɔƒe. ameawo fɔ agba le zɔzɔm le tsia me. Wole zɔzɔm yina afi bubu. Nyɔnu aɖe hã tsɔ devi aɖe ɖe axa me.

Ɖeviwo le nusrɔ̃ƒe si woyɔna be laboratory. Ɖevia wo ɖɔ gaŋkui. Ŋutsu aɖe nɔ nu fiam ɖeviawo. Enɔ atike aɖe kɔm ɖe bubu me. Ɖeviawo ɖɔ nu ɖo henɔ nua kpɔm.

Wotsɔ agbledetikewo ɖo asie le dzadzram. Amewo to fli ɖe agbledetikea nu be yewoa ƒle. Ameawo sɔ gbɔ. Agbledtikeawo le babla goɖuigoɖui aɖewo me. Wole kotokuviwo me wotsɔ da ɖe kplɔ dzi. Ɖewo hã le kplɔ te.

Ame gbɔsusu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔme. Nyadzɔdzɔŋlɔlawo le wo megbe. Ameawo do asi ɖe dzi. Nyadzɔdzɔŋlɔlawo kɔ woƒe mɔ hele nyawo lé mee.

Ame etɔ̃ aɖewo le atysɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me, wodo awu ŋlaya, awuɔ ƒe amadede le dzee. Wotsɔ xevi fu wɔ kuku heɖɔ ɖe etaa, wolé xevi fu hã ɖe asi.

Ame ŋee aɖewo le xɔ me. Wonɔ anyi ɖe zikpui dzi kplɔ gã aɖe le wo ŋgɔ. Agbale vovovowo le kplɔ dzi. Nɔnɔmetata aɖewo hã le gli ŋu le wo megbe. Ŋutsu aɖewo tsitre wo wo ŋgɔ henɔ nu me ɖem na wo.

Wotsɔ atikutsetse vovovowo ɖo asi, ɖewo nye peya, ɖewo nye mango, ɖewo nye karɔt, ɖewo nye tomato, bubu vovovowo hã nɔ eme. atikutsetsedzrala nɔ zikpui dzi eye wònɔ nu kom.

Nudzralawo tsɔ woƒe nudzadzra ɖo asie, ameow le zɔzɔm le nudzadzrawo ŋu. amewo le nudzadzrawo lém kpɔ, ame aɖe hã lé kotoku ɖe asi le nudzadzra aɖewo fɔm de kotokua eme.

Amewo le sika kum. Wole sika kum le tɔme. Wotsɔ tsamfamɔ da ɖe tsia dzi. Wotsɔ mɔ la le tsi yɔm tsɔ le nua klɔ mee. Ame aɖewo hã tsi tre hele dɔ wɔm kpli wo.

Ame ŋee aɖewo tɔ ɖe sola panɛl gbɔ. Ameawo do awu yi ƒe amdede le dzɛ̃. Awua dzidzitɔ hã ƒe amadede le blɔ. Ameawo lé asi eye wokɔ abɔ ɖe yame.

Ɖevi aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe ŋgɔ, amawo do awu amadede vovovo, nyɔnu aɖe ts atsitre ɖe woƒe ŋgɔ nɔ nu ƒom na wo, ameawo nɔ to ɖom nyɔnua.

Edzo bi dɔwɔƒe aɖe, eŋu gbogbowo le dɔwɔƒea, dzo bi ŋuawo katã, dɔwɔƒea le lɔri mɔto tututu, ŋua ɖewo hã to lɔri mɔto va yina, mɔmemidzraƒe aɖee bi dzo.

Amewo sɔ ɖe mɔto hele etsi dzi, etsikuŋu aɖewo tɔ ɖe ameawo gbɔ, amewo kɔ woƒe nuwo ɖo fli. Nyɔnu aɖe nɔ etsi kum le nugo me nɔ kɔkɔm ɖe nugo nu sue aɖe me.

Amedzroxɔƒenuɖala ɖa nu ka ɖe agba me, etsɔ agba kple nuɖuɖua ɖe eƒe ɖusi le nu kom, nuɖuɖu bubu hã le agba dzi le egbɔ, bubuwo hã le kplɔ dzi fuu, nuɖala eve bubuwo hã le emegbe le ekpɔm.

Tsɖilawo ɖi tsa yi teƒe aɖe, tsaɖilawo ƒoƒu, ɖewo tsitre eye ɖewo hã nɔ anyi, ɖewo hã le zɔzɔm yina afi bubu, ame aɖewo hã le tsi lem le teƒea.

Ŋutsu aɖe fɔ sola paneli da ɖe gota. Edae ɖe gota be ŋdɔ na ŋu ɖe dzi. Efɔ batriwo hã kɔ ɖe gota. Etɔ ɖe aƒea ƒe ŋkume ye wònɔ nua wɔm. Ɖevi bubu aɖe hã nɔ eƒe megbe eye wònɔ kpɔm.

Ƒometɔwo le aƒe me. Nyaga ɖeɖi aɖe le nu ɖam. Ɖevi aɖe tsitre le ati ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe aga. Nyɔnuvi ɖevi aɖe nɔ ŋutsua ƒe akɔ me.

Mɔdoŋu aɖe nɔ zɔzɔm le mɔ dzi. Womede kota mɔa ƒe afi eŋua le zɔzɔm le o. Wolɔ kpe kɔ ɖe mɔa ƒe akpa ɖe. Woku eke hã kɔ ɖe emɔa ƒe akpa ɖe.

Woƒo ƒu afɔkpawo kple ketewo ɖe afi ɖeka. Wobla keteawo ɖe aŋe me. Amadede vovovo le keteawo si. Afɔkpawo hã sɔgbɔ. Amadede vovovo le afɔkpawo si. Wowɔ wo ɖe nɔnɔmetata vovovo me.

Nyadzɔdzɔŋlɔlawo le nyadzɔdzɔ lém. Wotsɔ woƒe nyadzɔdzɔlémɔ ƒoƒui. Ŋutsu aɖe tsitre ɖe wo ŋgɔ eye wonɔ nu ƒom. Ame bubuwo hã le ŋutsua megbe. Ŋutsua le akpe sim.

Nyɔnuvi ɖeka aɖe le ʋe ɖum, edo awu dzɛ̃e edo asi ɖeka ɖe ayame eye wole eʋe ɖum ame bubuwo tsitre ɖe adzɔge hele ekpɔm ameawo ŋlɔ nu bubu hã ɖe asi.

Ame ŋɛ aɖewo sɔ ɖe go ta. Amea wole agbaɖɔ aɖe te. Ɖewo hã do le agbadɔ te, ɖewo le avu ɖe asi. Kɔ ga le kɔ ne avuawo.

Wotɔ ŋu yeye aɖe ɖe afi aɖe amewo sɔ ɖe ŋu ŋu nuŋɔŋlɔ si kle ŋua ƒe axa dzi nye Mahindra, wole asafui lolo aɖe tsɔm na ame aɖe, amewo nɔ teƒea eye wonɔ akpe sim.

Ɖevi at aɖe le awuta. Wole abo ƒom. Ɖeviawo do awu kple godi eye wo me do afɔ kpa o. Ame bubu aɖe nɔ tsia to tututu henɔ ɖevia kpɔm do ɖa.

Ame ade aɖewo le tɔ to. Ame ene nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ame eve tsi tre ɖe tɔa to tututu. Ame eve si tsi tre ɖe toa to la ɖɔ kuku. Wonɔ nu ƒom na wonuiwo. Ame ene si nɔ anyi le wole woɖokui me dzrom.

Subɔsubɔwɔla aɖewo le subɔsubɔ wɔm, ŋutsutsitsiwo ta avɔ, ame aɖe le nu gã aɖe me, ŋutsu ɖeka kɔ asi le nua ke mee

Hadzila eve aɖewo tsitre. Ŋutsu aɖe da avɔ ɖe abɔ. Etɔ hadzila eveawo dome. Ame bubu hã le wo megbe. Hadzilewo le nu kom na wonuiwo.

Ame atɔ̃ aɖewo zɔ̃ ɖe nudzraƒe. Wole xɔme. Wole sikakɔgawo dzram le xɔ me. Ŋutsu ɖeka kɔ sikakɔga ɖeka ɖo ŋku eye wole edom kpɔ.

Nyɔnuwo le atye ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Nyɔnuawo ta avɔ ɖe ali. Wodo awu vi aɖe ɖe dzime. Wonla ta eye wonɔ ŋu ƒom henɔ ʋe ɖum

Ŋutsu aɖe le gasɔ dom. Edo awu dzɛ eye wodo jeans ɖe egɔme. Ebla agba kɔkɔ aɖe ɖe gasɔ dzi. Agba si le gasɔa dzi kɔkɔ wu ŋutsua.

Alẽha aɖewo le tsatsam dume. Alẽha va tu ɖo ame aɖe gbɔ. Amea tsi tre hele alẽawo kpɔm. ame bubuwo hã le amea megbe. Wonɔ anyi hele alẽawo kpɔm. wole atikutsetse aɖewo hã dzra le teƒea.

Asrafo etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe gota. Wotɔ ɖe woƒe ŋu ŋgɔ. Dzo bi Asrafowoƒe ŋua ƒetee. Srafowo bla gbadzaa lé tuwo ɖe asi

Amea ɖe dze afɔ ku. Ŋu hle ɖe teƒea. Kɔdzidɔwɔlawo va teƒea va le ŋua dom kpɔm. Kɔdzidɔwɔlawo do dedienɔnɔwu woɖiɔ kuku wode nu asu eye wotsɔ mɔ aɖe ɖe asi tsɔ le nua wɔ mee.

Ɖeviwo le suku. Ɖeviawo to fli yina nuɖuɖu xɔge. Nyɔnu aɖe nɔ nuɖuɖu gazẽa gbɔ. Enɔ nuɖuɖa kam ɖe kɔpu me na ɖeviawo.

Masɔmasɔ dzɔ ɖe amewo dome. Ame hatsotso aɖe tsɔ aɖaka ɖe ta henɔ zɔzɔm yina afi aɖe. Asrafowo ƒe hatsotso aɖewo vatso ŋgɔ na aɖakatsɔlawo. Ame aɖe dze anyi ye Asrafola tsɔ afɔ le efom

Gbemelawo le gbedadaƒo. dzata hatsotso aɖe va le gbemela ɖeka. Wosɔ ɖe edzi henɔ eɖum. Dzatatsu ɖeka hã nya la bubu aɖewo ɖe nu.

Nyɔnuwo le atsɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wotsɔ nu ʋe bla ta. Ɖewo ta vɔ ʋe. eye ɖewo ta avɔ amadede bubuwo hafi ts avɔ ʋe bla edzie. Wole ʋe ɖum.

Nyɔvi aɖe tɔ ɖe exɔ me. Ewɔ abe ele nu ɖum. Eƒe kaƒomɔ le gbe mumu ŋu dzi. Etsi ɖo dzo dzi nu le eƒe axa dzi. Gatsiwo le eglia ŋu le xɔa me.

Ame ŋee aɖewo le lãmesẽ fefe wɔm. Wodo awu amadede ɖeka ŋugbuiwo, ame aɖewo hã tsi tre ɖe adzɔge henɔ wo kpɔm, ɖewo hã nɔ anyi ɖo asi gla henɔ wo kpɔm.

Ŋufɔku dzɔ ɖe ŋu ame eve dome. Ŋua ɖeka kaka yahayaha. Kpovitɔwo kple dzotsilawo va teƒe. Dzotsilawo tɔ woƒe ŋu ɖe ŋu siwo kpɔ afɔku la ƒe megbe. Wole ŋku lem ɖe nuwo ŋu.

Ɖevi at aɖe le awuta. Wole abo ƒom. Ɖeviawo do awu kple godi eye wo me do afɔ kpa o. Ame bubu aɖe nɔ tsia to henɔ ɖevia kpɔm do ɖa.

Gbemelãwo vovovowo le gbe me. Lãwo va ƒoƒu ɖe tsi aɖe to. Ɖewo nɔ tsia nom eye ɖewo nɔ zɔzɔ. Lã dometɔ aɖewoe nye zɔveda, ahle, zebra kple bubuawo.

Ame aɖewo ƒo ƒu ɖe xɔ aɖe ŋgɔ. Amewo le foto ɖem. Wotu xɔ le atsɛ̃a tɔxɛ aɖe me. Xɔ ƒe amadede le ʋi. Wotsɔ ati de xɔa ƒe akpa aɖewo.

Xɔtulawo le xɔ tum. Wodo dedienɔnɔwu. Eye woɖɔ dedienɔnɔkuku. Wobla ga aɖe, tsɔ ati ƒoxlẽ Wole mɔta trɔm ɖe ga la ŋu

Ame gbogbo aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ me, wo nɔ zikpui dzi eye kplɔ le woƒe ŋkume. Kɔmpita le ame sia ame ƒe ŋkume. Ame sia ame nɔ dɔ wɔm le eƒe kɔmputa dzi.

Wole agba sasa tum ɖe etɔ aɖe dzi. Wotu agba ƒe akpa ɖe, emɔ si wokɔ le agba tu mee hã la le tsia nu. Ŋu aɖewo hã le agbasasa ƒe mɔ bubu zɔm le etsia tso.

Ɖevi etɔ̃ kple ametsitsi ɖeka wonɔ tsi kum le tɔme, ɖeviawo do awu amadede vovovo, ɖevi ɖeka tsɔ tsikunu si ƒe amadede ƒe yi ke le blɔ eve mamleawo tsɔ eyi ƒe amadede le ʋi.

Amewo le sika kum. Sikakumɔ sue aɖewo hã le wo gbɔ. Ameawo ku do godoo. Tsi xa ɖe doa me. Wole aŋe tso tsia me heyi do bubu me.

Wotsɔ agbalẽ, gakɔŋtabumɔ, lapitɔpi, nuŋlɔti kple tsinono alo kɔpu da ɖe kplɔ̃ dzi. Tea le kɔpua me. Ame aɖe lé kotokumekaƒomɔ ɖe asi henɔ asi tem ɖe edzi.

Ŋutsu ɖeka, nyɔnu etɔ̃ kple esɔ wole aƒuta. Nyɔnu eve le sɔ dzi. Nyɔnua ɖeka le sɔ megbe. Ŋutsua ɖeka le sɔ ŋgɔ, ele sɔ kplɔm. Ame siwo le sɔdzia ƒe wo dometɔ ɖeka le nu kom.

Amewo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu hele wo nɔe wo nɔewo me dzrom. Nyɔnu ɖeka tsitre ɖe wo ŋgɔ. Eke asi eye wonɔ nu ƒom. Ameawo le to ɖom nyɔnua ƒe nuƒoƒo.

Woɖo kplɔ kple zikpui ɖe xɔme. Woɖa seƒoƒo nyakpɔ aɖe ɖe kplɔ dzi. Nɔnɔme tata tɔxe ɖe hã nɔ gli ŋu. kaɖi hã nɔ gli ŋu. Wode glas fesrẽa me. Akaɖi klẽ ɖe xɔa me.

Asrafowo le gbe dzi. Wotsɔ tu ɖe asi. Asrafoawo ƒe xexle me anɔ abe ame ene. Wotɔ woƒe ŋuwo hã ɖe wogbɔ. Asrafoa ɖeka nɔ nukpɔm le adzɔ ge, wo ame aɖewo teɖe wo nɔewo ŋu eye wonɔ nufia wo nɔewo.

Ame geɖe le tsi me wo le tsi lem. Ame akpagãtɔ medo awu o. Wodo nika vio ko. Ame ŋee aɖe le wo me hã wodo awu hele tsia ƒum kpli wo.

Ŋɔnudrɔlawonɔ anyi ɖe ŋunu. Nyanuɖela nɔ wo ŋgɔ. Ŋutsu aɖe tso eye wole nu ƒom. Nyadzɔdzɔŋlɔlawo tsɔ woƒe mɔ enɔ ŋutsua ƒe nuƒo le mee.

Wode ʋe ŋuse le mɔ alo sola paneli teƒe aɖe. Amewo nɔ zɔzɔm to sola panelia me. Xɔ aɖewo hã le teƒea. Gbe hã le teƒea.

Amewo va srɔ̃ɖe ge, ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo le zɔzɔm le wo ŋkume hele gbe dom na wo, nyɔnu aɖe le ameawo ŋkume hebɔbɔ.

Mɔɖaŋununyalwo le edɔ wɔm le emɔa ŋu. Wodo dedienɔnɔ ƒe awu eye woɖɔ dedienɔnɔ ƒe kuku. Woma ɖe hatsotso eve me. Hatsotso ɖeka le edɔ wɔm le mɔ nu.

Ɖevi ŋŋ aɖewo ƒo ƒu, ɖevia ɖewo medo awu o, ɖewo hã do awu, ɖevia ɖewo le bɔl ƒom, wole bɔlua ƒom le tsi me, netiwo hã le teƒea eye gbewo hã le teƒea.

Wole tsi ŋɔm na amewo. Tome tsi xoxo siwo ŋɔ na amewo la, wo gbugbɔ tsɔ emɔ hele eŋɔ mee. Ame aɖewo le ŋmɔ nu. Ame aɖewo le emɔ ƒe akpa ɖe ɖe asi, ɖewo hã le afia ɖe trɔm na mɔa.

Nyɔnu aɖe le zɔzɔm. Eƒe ŋku mele nu kpɔm o. Etsɔ ŋkunɔwo ƒe atizɔti ɖe asi kɔ le zɔzɔm. Avu hã le esi. Ede ka avua lé ɖe asi hafi le zɔzɔm kple avua

Wotɔ ŋu yeye aɖewo ɖe avɔ dzẽe aɖewo dzi. Ŋuawo ƒe xexlẽme anɔ abe ene. Amewo sɔ ɖe ŋuawo gbɔ eye wonɔ ŋuawo kpɔm. Ame aɖewo hã nɔ foto ɖem eŋua

Ame ene aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu, wonɔ enu ɖum, nuɖuɖu vovovowo le woƒe akɔme, ŋutsu eve kple nyɔnu ɖeka, ame ya didi asi aɖe do ɖa henɔ nuɖuɖua tsɔm.

Ŋutsuvi dzɛ aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba. Ele fefem kple eƒe fefenuwo. Fefenuawo dometɔ aɖewoe nye: keteke, eskaveta kple bubuawo.

Ame ene aɖewo ƒo ƒu, wonɔ anyi ɖe xɔ me, kplɔ le woƒe akɔme, nuɖuɖu vovovowo le kplɔ dzi, atikutsetse aɖewo hã le kplɔ dzi.

Ɖeviwo le atsyɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me, nyɔnuviawo ta avɔ ɖe akɔ eye wode dzonu kɔ, nutsuvia ta avɔ ɖe abɔ, wo katã womedo afɔkpa o, wonɔ ʋe ɖum.

Nyɔnu ɖewo le agble. Nyɔnuawo le agble nuwo ɖe asi hele nu ŋlɔm. Nyɔnua ɖewo kpa vi ɖe dzi eye ɖewo hã me kpa vi o. Wo kata wo bla ta

Amewo le zɔzɔm le gota. Xɔ kɔkɔ aɖewo hã le teƒea. Ameawo le zɔzɔm tso afi aɖe yina afi bubu. Ɖeviwo le eme, ame tsitsiwo hã le eme.

Ame ŋɛ aɖewo ƒo ƒu ,sukuviwo kple ame tsitsi bubuwo. Ame aɖe le sukuviawo fia aieke wɔakɔ ado nukui. Sukuvia ɖeka bɔbɔnɔ le amea gbɔ tututu tutu hele nua kpɔm.

Wotsɔ ketrifɔ mlɔ xɔ ŋu. Ɖeviwo nɔ ketrifɔ ŋu. Ɖeviawo ƒe gbɔsɔsɔ me anɔ abe enyi. Fi si ɖeviwo le la ƒo ɖi. ɖeviawo kɔ nu kake aɖewo ɖe asi ɖewo hã nɔ wonuiwo kplɔm.

Ame etɔ̃ aɖewo le xɔa godo. Tsisiƒe aɖe to xɔa godo le sisim le eme. Aɖuɖɔ gbogbo aɖe hã le eme. Wowɔ agbasasa vɛ̃ aɖe ɖe tsisiƒea ƒe akpa ɖe. Ame aɖe nɔ agbasasaa dzi zɔm.

Sɔveda aɖewo le dzogbe. Amewo le ŋu me ele sɔvedawo kpɔm. Sɔvedawo le to aɖe ŋu. Aga aɖe le toa ƒe akpa ɖe. Ati aɖewo hã le teƒea.

Ɖevi ewo aɖewo ƒo ƒu. Ame yibɔ vi etɔ̃ kple yevuvi adrɛ. Ɖeviawo le nu kom. Ɖevia ɖeka ɖo asi glã eye wole nu kpɔm.

Ɖeviwo nɔ anyi ɖe sukuxɔme. Nyɔnu tsitsi bubu aɖe hã nɔ ɖeviawo dome. Ɖeviawo nɔ nu kpɔm le ŋgɔ. Ame aɖe hã titre ɖe xɔ mɔnu ene nu kpɔm le sukuxɔme.

Wotɔ ŋu gã aɖe ɖe mɔto, wole moto tutum de ŋua me, ŋutsu eve le motoa tutum, ŋutsua ɖeka do awu yi ƒe amadede le blɔ velia hã do dzinz blɔ.

Ae etɔ̃ aɖewo le ɖawɔƒe. Ŋutsu ɖeka. Nyɔnu eve. Ŋutsua nɔ adzɔge. Nyɔnu eveawo nɔ wo nɔewo gbɔ. Eɖaƒumɔ yi woyɔna be draɛya le xɔɔme.

Amewo le xɔ tɔ dɔ wɔm. Wobla ga tsɔlɔ ɖe anyigba. Ga ɖewo hã tsi tre. Amewo le mɔta kɔm hele kɔkɔm ɖe edzi.

Ɖeviwo le fefe fem le gota, ɖeviawo doawu amdede vovovo, ɖeviawo le zɔzɔm le dzodzom le nuawo dzi, tso ɖeka dzi heyi bubu dzi, nyɔnu tsitsi aɖe hã le wo me hele ɖevia fiam aleke woa wɔ nuae.

Ame eve aɖewo le xɔme. Ŋutsu eve tsitre ɖe kplɔ̃ ŋu. Woɖa ahata ɖe kplɔ̃ dzi. Wotso ahata nɔ fefefem. Ame ɖeka nɔ ahata tutum yi ŋgɔ eye nɔvia nɔ ekpɔm.

Tomenukulawo le tome nu kum. Mɔ geɖee le wogbɔ. Mɔa ɖewo le anyigbeme glum. Eye ɖewo hã le elɔm.

Wodo mɔ zɔ teƒe aɖee. Wotu xɔ gãa aɖewo hã ɖe emɔto. Wode glasi xɔ ƒe akpa aɖewo. Wotɔ ŋu gbogbo aɖewo hã ɖe xɔa ƒe akpa aɖewo, nuawo nya kpɔ ŋutɔ

Amewo le ɖikeke ŋu. Wole tɔdziŋu ku ɖikeke ŋu. Woku tɔdziŋua yina afi bubue. Ame yiwo ke le tɔdziŋua me do awu si wo amadede le amakpa ɖiɖi. ame yike wole tɔdziŋua evelia me la do awu yike wo amadede le abe bluɔ. Amewo sɔ ɖe tɔ to hele wokpɔm.

Ame ŋee aɖewo ƒoƒu wole ŋu ƒom eye wole ʋe ɖum, ŋutsua ɖeka dzo yi yame hele ɖum ɖeka hã la zɔzɔm le xla ƒom mee ame aɖewo hã le wo gbɔ.

Subɔsubɔwɔla aɖewo nɔ anyi le atite. Wota avɔ tsrɔlɔɔ. Wo katã wobla ta, avu aɖe nɔ wogbɔ. Ame bubu hã nɔ ɖiɖim tso todzi hegbɔna wogbɔ.

Yameŋu dze ɖe yameŋu dze ƒe. Ame wo le zɔzɔm he yina ɖe yameŋua ɖo ƒe. Ameawo me sɔgbɔ o. Wodo awu amadede vovovo.

Ŋutsu kple nyɔnu wole ʋe ɖum. Nyɔnua do awu yibɔ, afɔkpa dzɛ̃. Ŋutsu ɖo kuku yibɔ, awu yibɔ kple afɔkpa yibɔ. Amewo sɔ ɖi hele woƒe ʋeɖuɖu la kpɔm.

Wotɔ lɔri yeye aɖe ɖe afi aɖe lɔria tɔ ɖe avɔ dzɛ̃ dzi, lɔria bubu le exa, lɔri si tɔ ɖe avɔ dzɛ̃a dzi la ƒe amadede le blɔɔ amewo tɔ ɖe emegbe le ekpɔm

Wotsɔ xɔmenu aɖewo da ɖe xɔ me. Enuawo dometɔ aɖewoe nyee xɔme zikpui lolo, xɔme zikpui sɔe kplɔ kple nusr kaɖi.

Akplɔ̃ le xɔme. Nu vovovowo le kplɔ̃ dzi. Nuwo abe kɔmpita, nuŋlɔti, agbalẽ kple tsi nono alo cup. Tea le cup ɖeka me. Nuŋlɔti hã le kplɔ̃a dzi.

Nyɔnu eve wo nɔ anyi ɖe gota. Wo le fufu tom. Etsɔ tatsi ɖe ya me bey a zi ɖe etoa me. Agbeli ɖaɖa le egbɔ. Koklo kple gbwo hã le eƒea me.

Ame atɔ̃wo yi gbedadaƒo. Wodo nu, awu si mana avuvɔ mawɔ wo o. Ŋutsua ɖeka tsɔ emɔ aɖe kɔ nɔ tsike ŋɔmee. Bubu aɖe hã nɔ nu bubu ɖem le nuwo dome.

Wotu xɔwo ɖe atsiaƒu to xɔa ɖewo le nɔnɔme tɔxɛwo me amadedʋi le xɔa ŋu lɔri mɔ hã yi aƒua to xɔ bubuwo hã le aƒua to.

Ŋutsu atɔ̃ aɖewo tsi tre ɖe gota. Ŋutsuawo le ŋu ƒom hele ha dzim. Ŋutsuawo dometɔ ɖeka mele ŋu ƒom o. Eya tsɔ nu ʋe bla ta. Ame aɖewo hã le wo megbe hele wo kpɔm.

Amewo le zɔzɔm le xɔ aɖe me wole nuwo dram le xɔ aɖe me amewo le nuwo ƒlem, wole nuwo kpɔm, ame aɖewo le zɔzɔm ko.

Amewo le dzodzom le woƒe nɔƒe he yia nɔƒe yeye. Wobla wo ƒe agbawo tsɔ ɖe ta. Ŋutsuwo, ɖeviwo kple nyɔnuwo sɛ̃a le eme. Ɖeviawo ƒe gbɔsusume sugbɔ, ŋutsu ŋɛ ɖe koe le wo me.

Ame gbogbo aɖewo to fli. Wole aŋego ɖe asi ele tsi dzim woaku. Amea ɖewo ɖo asi ali ele nu kpɔm. Ɖevi aɖewo hã le wo me.

Woɖo nudodowo asi, nudodowo abe kuku, awu godui kple bubuwo, amewo le nuawo me tsam le nuawo lém kpɔ.

Xɔtulawo le agbasasa aɖe tum. Ame etɔ̃wo tsi tre ɖe afi aɖe. Woɖɔ dedienɔnɔ kuku. Woke agbalẽ aɖe ɖe asi. Wo katã wole agbalẽa dzi kpɔm.

Ŋu vovovowo le zɔzɔm le ŋu mɔdzi. Eŋuawo le zɔzɔm yina afi ɖeka. Ame aɖewo hã le dzedzem le ŋua ŋu. Me aɖewo ɖo asigba le mɔto hele nu dzram.

Woko nuɖuɖu ɖe agba me. Waakye ye le nuɖugba me. Abladzo tɔtɔ le exa, atadi le exa, spageti le exa, sabalatsostso hã le exa, kloklozi le exa eya amagbeɖuɖu hã le exa.

Nyɔnu tugbedzɛ aɖewo tɔ ɖe xɔ aɖe ŋgɔ. Woƒe agbɔsɔsɔ me anɔ abe enyi. Wole atsɔɖoɖo tɔxe me. Wodo awu yi ke yi le atsia vovovo me. Ɖewo kpla si eye ɖewo hã le apapa ɖe asi.

Ame ŋee aɖewo ƒo ƒu ɖe aƒuta. Wole ŋu ƒom eye wole ha dzim. Ŋuƒola wo ame etɔ̃ do awu ɖeka ŋugbi. Ame ɖeka hã nɔ eŋgɔ nɔ ŋu ƒom. Eya do awu dzɛ̃. Ame bubuwo nɔ aƒua ta henɔ wo kpɔm.

Ŋutsu nɔ anyi, ɖeviwo nɔ anyi ɖe ŋutsua gbɔ, ŋutsua nɔ ʋe ƒe ŋusẽ ƒe mɔ zãm, enɔ nua fɔm kpe, ɖeviawo nɔ kpɔm.

Gasɔdodoɖikekelawo le gasɔ dom, amewo sɔ ɖi hele wo kpɔm, gasɔdoɖikekela ɖeka ɖo ameawo gbɔ, ameawo le vevie dome.

Ame ade aɖewo sɔ ɖe gota, amewo tsitre wodo dzo le nugo gbagba aɖe me wotsɔ ati le dzoa me dem , ŋu gã aɖe hã le wo megbe.

Ame eve aɖewo nɔ anyi ɖe takpekpekplɔ̃ ŋu le xɔme. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia. Tsi le woƒe akɔme le kplɔ̃ dzi. Ame ɖeka nɔ nu ƒom eye nɔviawo nɔ akpe sim nɛ.

Woɖo xɔmenu aɖewo ɖe xɔme, wo dometɔ aɖewoe nye zikpui, kplɔ kple gliŋu nɔnɔmetata tɔxɛ aɖe, tv hã le xɔa me.

Dziɖegbeŋusẽdɔwɔlawo le dɔ wɔm le woƒe mɔ ŋu, wodo dedinɔnɔnɔwu eye wodoɔ dedinɔnɔkuku, wole dɔ wɔm woƒe mɔ yi ke woyɔna be tranfɔma ŋu.

Amewo le atsiaƒu me ele tsi ƒum. Ame tsitsi ŋe aɖewo kple ɖevi gbogbo aɖewo. Ɖeviawo do godi womedo dzidziwu o. Ame tsitsiawo ya do dzidzi wui sue aɖe.

Sukuviwo nɔ anyi ɖe xɔ me. Wotsɔ nyadzɔdzɔgbalẽ ɖe asi. Wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Wole nyadzɔdzɔgbalẽa xlem. Nu bubuwo hã le xɔame. Agbalẽdzraɖonuwo le xɔa me.

Awutɔla aɖe le eƒe dɔwɔƒe, eƒe awutɔmɔ le gbɔ, ebɔbɔ nɔ anyi ɖe awutɔmɔ gbɔ, etsɔ avɔ gbogbowo ɖo asi ɖe awutɔƒe, avɔwo ƒe amadedewo vovovo.

Ame ŋee aɖewo ɖo avɔ henɔ edzi. Wonɔ nu ɖum. Nuɖuɖu vovovo le agba me le wo gbɔ. Nyɔnu aɖe ka nuɖuɖua ɖe na nyɔnu bubu. Enɔ nuɖuɖua kɔm ne.

Amewo le asime, ɖewo le nu dzam, ɖewo le zɔzɔm va yina. Ame siwo le zɔzɔm hã le nu ɖe ta. Wole nuwo dzram fuu. Nua ɖewo le kotoku me, ɖewo le agbalẽ go me eye ɖewo hã le nugovi bubuwo me.

Nyɔnuviwo le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wode dzonu kɔ, klo kple abɔ. Wobla ta hã. Wole ʋe ɖum. Amewo tɔ ɖe wogbɔ hele wo kpɔm. Ɖewo hã le foto ɖem wo.

Amewo ƒo ƒu hele dekɔnu wɔm. Ŋutsuawo sa avɔ ɖe ali eye wodo awu ɖe edzi. Nyɔnuwo ta avɔ ɖe akɔ eye womedo awu o. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia womedo afɔkpa o. Ame aɖe nɔ dzo sim tɔ nane aɖe. Amewo le adzɔge hele wo kpɔm.

Keseviwo ƒo ƒu. Nyɔnu aɖe bɔbɔ ɖe kese viwo gbɔ. Kese ɖeka va de nyɔnua ƒe asi dzi. Bubuwo hã nɔ adzɔ ge he le nyɔnua kpɔm. keseviawo ƒe nɔnɔme nyakpɔ.

Agbledelawo le agble me. Wodo nukuwo ɖe agblea me. Agbleŋlɔŋu yiwo yɔna be traktɔ hã le agblea me. Agbledelawo ɖiɔ kuku eye wodo awu.

Ame gbɔsɔsɔ aɖe nɔ anyi ɖe xɔ me. Ame ade bubu aɖewo nɔ wo ŋgɔ. Ame ade siwo nɔ wo ŋgɔ la, wo dometɔ ɖeka le nu ƒom. Ameawo le to ɖom ame si le nu ƒom. Gliŋu T.V eve hã le gli ŋu le xɔa me.

Amewo le ŋɔnu. Ŋɔnudrɔla nɔ anyi ɖe eƒe nɔƒe. Nyaselawo hã nɔ anyi ɖe woƒe nɔƒɔ. Nyanuɖela tsitre ɖe nyaselawo gbɔ henɔ nu ƒom na wo. Ame eve bubu aɖe hã nɔ kplɔ̃ bubu aɖe ŋu henɔ nya sem.

Ame ŋe aɖewo do to eye wonɔ ʋe ɖum. Wole atsɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wobla ta womedo afɔkpa o. wosa nane ɖe afɔ eye wonɔ ʋe ɖum.

Wotsɔ atikutsetse vovovowo ɖo asi. Ɖewo abe; aŋtsi, aɖiba, atɔtɔ, atadi kple bbubuawo. Nyɔnu eve tsitre ɖe nudzragba gbɔ wo nɔ nu kpɔm.

Xɔtulawo le gli ɖom. Xɔtula wome etɔ̃ wodo dedienɔnɔ ƒe awu, woɖɔ kuku eye wodo asiwui hã. Woƒe dɔwɔnuwo le wo gbɔ. Xɔtula ɖeka nɔ adzɔge eye wonɔ nɔviawo kpɔm.

Ame at aɖewo nɔ anyi. Nuɖukplɔ le woƒe akɔ me. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔ dzi. Ame aɖewo le nuɖum eye ame aɖewo le nuɖudua kam. Nyɔnu ɖeka le eƒe kaƒomɔ ɖe asi hele foto ɖem

Xɔtudɔwɔlawo le dɔ wɔm. Wodo dedie nɔnɔ wu. Woɖɔe dedie nɔnɔ kuku. Wole mɔta me blum hele kakam ɖe mɔadzi.

Ame ŋee aɖewo sɔ ɖi. Ame aɖewo le ŋu ƒom eye ame aɖewo hã le ʋe ɖum. Ame siwo le ʋe ɖum la womedo afɔkpa o.

Ame aɖewo le tɔ to ameyibɔwo kple yevuwo, yevu eve lé ameyibɔ ɖeka, yevu ɖeka tsɔ ati le ameyibɔ la ƒomee, avu hã le wo gbɔ, yevu bubu le tɔdziŋu la hem gota.

Amewo le woƒe kɔƒe dzi. Wotu xɔ viviviwo. Ameawo bɔbɔ nɔ woƒe aƒea ŋgɔ. Nyɔnu aɖe ɖo atsɔ̃ tɔxɛ. Etsɔ nu bla ta. Ŋutsu bubu aɖe hã ɖo atsɔ̃ tɔxɛ. Etsɔ nane sa ɖe afɔ gɔme.

Srafo at aɖewo yi aŋagbedzi. Asrafoawo dometɔ ɖeka dze anyi eye womlɔ anyi, eve bubu bɔbɔ ɖe ŋegbɔ le kpekpem ɖe eŋu. srafoa eve mamlɛ hã tsi tre he ekpɔm.

Mɔmidzralawo le mɔmemi dzram le mɔmemidzraƒe. Ŋu aɖewo tɔ ɖe wo gbɔ. Mɔmemidzrala ɖeka nɔ ami dem ŋua me. Velia hã nɔ nu bubu wɔm.

Ame ŋee aɖewo nɔ kplɔ ŋu, nuɖuɖu nɔ agba me le wo ŋkume, ɖevi aɖe kɔ nuɖuɖu nɔ dedem numen a ŋutsu aɖe. Ŋutsua ɖɔ gaŋkui, ɖevia nɔ nu kom.

Dzɔdzɔmenutinunyalawo le tritrashin wɔm. Wotsɔ amatsi aɖewo kɔ ɖe glas kɔŋkɔ aɖewo me. Amatsia ɖeka ƒe amadede le abe amakpa ɖiɖi ye ɖeka hã ƒe amadede le dz0e.

Yevu gbogbo aɖewo sɔ ɖe gota. Wole lɔri mɔme tsom tso akpamɛ heyina akpa bubu. Xɔ kɔkɔ aɖewo hã le mɔto. Nuŋɔŋlɔ vovovowo le Tsaenagbe me le xɔ dzi.

Ame eve aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu. nuɖuɖu aɖewo le kplɔ dzi. Ame eve nɔ nu ɖum. Ame ɖeka aɖewo trɔ axa de wo eye wonɔ wokpɔm. Ŋutsu ɖeka aɖe hã le kplɔ bubu nu le adzɔ ge, eya hã nɔ nu ɖum.

Nufiãla kple sukuviwo le xɔ me. Nufiãla le nu fiam sukuvi eve. Sukuvi ɖeka hã le eƒe nu wɔm. Wole nu srɔm tso dzɔdzɔmeŋunya ŋu. Ɖevia ɖeka nɔ biabia biam nufiãla la.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo le xɔme, nyɔnu ɖeka nɔ anyi eye eve mamleawo tsitre, kplɔ le woƒe akɔme, nuɖuɖu aɖewo le kplɔ dzi, nuɖuɖu abe akɔɖi, tomatosi kple bubuawo.

Amewo le mɔ zɔm tso afi aɖe yina afi bubu, ameawo ɖo dzokeke yike woyɔna be traisaikel, ŋutsu aɖe le traisaikelea kum, ame akpa gãtɔ wole traisaikele me, nyɔnuwo sɔgbɔ ɖe ameawo me awu, ŋutsuwo eve aɖewo koe le wo me.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ yameŋu me. Ame aɖewo hã nɔ wo dome zɔm. Kpovitɔwo aɖewo hã le wo me. Kpovitɔ do awu heɖiɔ kuku. Amewo sugbɔ le yameŋua me.

Nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpui me, edo awu yibɔ, ele asi tem ɖe laptɔp dzi. Atike aɖe nɔ atukpa le kplɔ dzi le egbɔ.

Ame aɖe tsi tre ɖe lɔrimɔ to. Ŋu vovovowo le lɔrimɔ dzi. Xɔ kɔkɔ aɖe hã le lɔrimɔ godo. Xɔ ƒe nɔnɔme nyakpɔ. Woŋlɔ nuŋɔŋlɔ tɔxɛ aɖe ɖe xɔa dzi.

Ame ŋee aɖewo le xɔ me, nyɔnu ɖeka nɔ kplɔ ŋu, atikewo le kplɔ dzi le eƒe akɔme. Nyɔnu eve bubu hã nɔ kplɔ ƒe akpa mɛ, nyɔnu si ƒe akɔme atikewo le la le nyɔnu eveawo fiam ale yike woazã atikeɛ.

Amewo le ka hem. Kahelawo le atyse ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wodo afɔwuie kple afɔkpa. Ɖewo hã bla agbadza me wo nɔ adzɔ ge he le wokpɔm.

Ŋutsu aɖe le xɔ me me. Ebɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi. Etsɔ afɔ da ɖe zikpui vi aɖe dzi. Afɔ ɖeka meli na ŋutsua o. Ati si afɔmanɔsitɔwo tsɔ zɔna la le ŋutsua gbɔ. Ŋutsua nɔ tivi kpɔm.

Amewo sɔ ɖe yameŋudzeƒe. Amewo ɖi le yameŋua me. Nyadzɔdzɔŋlɔlawo tsɔ woƒe nyadzɔdzɔlemɔwo wole foto ɖem ameawo eye wole nyadzɔdzɔ hã xɔm.

Mɔmemiku aɖewo le mɔmemikuŋu dzi, wole gakpo aɖe dzram ɖo, gakpoa wokɔe de do me, amawo do dedinɔnɔ ƒa wu wo, woɖɔ kuku, ame sia ame edɔwɔm aduadu.

Ame geɖe ƒoƒu eye wodo awu yibɔ, woɖɔ kuku dzɛe, wolé nuŋɔŋlɔ vovovowo ɖe asi wonɔ zɔzɔm tso afi aɖe yina afi bubu.

Ŋutsu tsitsi aɖe dze dɔ, wotsɔe va kɔdzie, wotsɔe de kɔdzi ba me, kɔdzidɔwɔlawo le etem kɔyina kɔdzixɔmee, kɔdzidɔwɔlawo ɖɔ nu ɖe ŋɔti eye wodo awu trɔlɔ.

Mɔdɔwɔlawo le mɔdom, mɔdɔwɔlawo do dedinɔnɔwu eye wodo dedienɔnɔkuku, ame ɖeka kɔ kpe le dome kɔ le dadam ɖe afi bubu, ɖeka hã kɔ sofi kƒ nɔ ke lɔmee le anyigba.

Ame atɔ aɖewo ƒoƒu. Nyɔnu eve kple ŋutsu etɔ̃. Nyɔnua ɖeka nɔ wheelchair me eye ŋutsua ɖeka hã nɔ wheelchair me. Nyɔnua ɖeka kple ŋutsu eve wonɔ nane tsam.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ nu. Nyuɖuɖu le agba me le nyɔnua e ŋkume, nunono aɖe le kɔŋkɔŋ me le nyɔnua gbɔ. Nyɔnua le nu kpɔm.

Kpovitɔ aɖe yi Kpovitɔwo ƒe kɔdzi. Wotso aŋɛ bla bɔ nɛ eye wotsɔ abui le eŋɔme. Ame si le eŋɔm hã do Kpovitɔwo ƒa wu. Ame si le eŋɔm la do asiwui eye wòɖiɔ kuku.

Ame atɔ̃ aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ me. Wotsɔ kɔmpita da ɖe wo gbɔ. Wotsɔ nyasemɔ aɖe ɖo to eye wonɔ nu kpɔm le kɔmpita la dzi. Ameawo katã do awu zi ƒe amadede le blɔ.

Amewo le xɔ tum. Ameawo do dedienɔnɔ ƒe awu eye woɖo dedienɔnɔ ƒe kuku. Wodo asiwui ha. Wole xɔtunuwo fɔm tso afi aɖe yi afi bubu. Woɖo agba kɔkɔ aɖe hã ɖe glia ŋu si dzi ameawo le hele xɔa ɖom.

Amewo le akɔ dam, nyɔnu tsitsi aɖe va da akɔ, etsɔ eƒe akɔdagbalẽa le dedem akɔdaɖakagoa me, ame bubuwo hã le emegbe heyina akɔa dagbe.

Ame gbogbo aɖewo sɔ ɖi, ame ve aɖe le ɖoɖo ƒom, ŋutsu aɖe do batakari kple atalegbe gã aɖe, ŋutsua tsi tre ɖe wo ŋgɔ eye wònɔ ʋe ɖum.

Eŋu aɖe tɔ ɖe mɔmemidzraƒe. Ŋutsu aɖe nɔ mɔmemi dom ɖe eŋua me. Ŋutsua do atalɛgbɛ yi ƒʋe amadede le yibɔ. Nu bubuwo hã le wogbɔ.

Amewo le goto. Wotsɔ nudzadzra aɖewo ɖo asi ɖe teƒeaɛ. Ame aɖewo le moto dzi woɖo xexi aɖe hã ɖe afi ma. Ame bubu aɖe hã le xexia te hele nu dzram.

Amewo ƒo ƒu, ele brasban ƒom. Amewo le kpẽ kum. Ameawo ɖo ɖe fli me. Ameawo do awu amagbe ɖeka sɔŋ. Ŋu hã le amawo yome. Amawo le ŋua hã megbe.

Ame ŋee aɖewo ƒo ƒu, ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo. Ɖeviawo le fefefem. Ŋutsua ɖeka le fefefem kple ɖevia ɖeka. Ŋutsu mamlɛawo le foto ɖem wo nɔvia.

Wotsɔ nu vovovowo do asi , ɖewo nye nuɖuɖu ɖewo nye atsyɔ̃ɖo nu ɖeo nye ati makpawo, ɖewo hã le atu kpa me amadede vovovo le wo si.

Ame ŋee aɖewo le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me, ŋutsuwo sa avɔ ɖe ali, nyɔnuawo sa avɔ ɖe ali eye wodo awu tɔxɛ aɖe ɖe edzi, ŋutsuawo medo awu o, ŋutsuiawo de dzonu ekɔ, ŋutsuawo de dzonu ekɔ, ŋutsuawo kple nyɔnuawo ɖɔ kuku.

Mɔɖaŋudɔwɔla eve aɖewo le dɔme. Wodo dedienɔnɔ ƒe awu eye woɖɔ dedienɔnɔ ƒe kuku. Wotsi tre ɖe woƒe mɔwo gbɔ eye wonɔ ɖɔɖɔɖo aɖewo wɔm tso woƒe mɔwo ŋu. Ɖeka bɔbɔ nɔ nu kpɔm.

Eya sesẽ aɖe ƒo, eklo amewo ƒe xɔwo, tsi gã aɖe hã dza si xa ɖe teƒe aɖe, ameawo nɔ zɔzɔm le teƒea hele nuwo ɖɔm ɖo, nyɔnu aɖe nɔ zɔzɔm le tsixaxa la me, ŋutsu aɖe tsi tre henɔ nu kpɔm.

Nyɔnu aɖe nɔ xɔ nu eye wo le nu ɖam. Ele nu ɖam le kolpɔt dzi. Etɔ nane da ɖe agba me le eɖokui gbɔ. Ami le atukpa me le nyɔnua gbɔ. Ele nane ɖe asi ele kpakpam kple hɛ.

Ame atɔ aɖewo le ʋu ƒom wota avɔ ɖe ali eye womedo awu ɖe dzi o ɖevi etɔ kple ŋutsutsitsi eve

Amewoo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ me, kplɔ le wo ŋgɔ. Wotsɔ lapitɔpuwo da ɖe kplɔ dzi. Wonɔ lapitɔpuawo me kpɔm henɔ nu srɔm le edzi. Ame bubuwo hã le adzɔ ge le xɔa me. Yahã wote ɖe wonɔnɔe wo ŋu nɔ nu fiam wo nɔewo.

Ame ŋee aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ me ŋutsu kple nyɔnu tsitre ɖe wo ŋgɔ, ŋutsua lé agbalẽ ɖe asi, nyɔnua nɔ laptop me kpɔm eye wò asi tem ɖe laptopa dzi.

Wodo seƒoƒowo kple gbewo ɖe afi aɖe, seƒoƒoawo nyakpɔ ŋutɔ, woŋlɔ gbea ƒe akpa aɖe, kple sofi, wotsɔ xuilbaro da ɖe afi aɖe hã.

Gasɔdoɖikekelawo le gasɔ dom, woƒe xexlẽme anɔ abe atɔ̃, gasɔdola etɔ̃wo ƒe awu ƒe amadede le blɔ, eve mamlɛwo do awu yi ƒe amadede le abe amakpaɖiɖi, wo katã woɖɔ kuku.

Amewo ɖoa si hele nu dzram. Nyɔnua aɖe tsɔ amewo ƒe awudodo xoxowo ɖo asi hele dzadzram. Ŋutsu aɖe tsi tre ɖe nudzadzra gbɔ. Enɔ asi fiam enua ɖe. Nyɔnu bubu aɖe hã tsitre ɖe ŋutsua ƒe axa dzi.

Woƒo ƒu xɔmenu aɖewo ɖe xɔ me, xɔmɔnuawo dometɔ aɖewoe nye zikpui, ekplɔ, tivi, fan kple nu bubuwo, wotsɔ seƒoƒo aɖewo da ɖe kplɔ dzi.

Tsi le dzadzam. Ɖeviwo le tsia me hele fefe fem. Ɖeviawo do godi. Akpa gãtɔ medo awu o. Ɖevi bubu aɖewo le wome. Woawo tsɔ xexi, eke ɖe ta wonɔ wo nɔviwo kpɔm, wonɔ fefea fem

Ame ŋe aɖewo le xɔ me. Ameawo tsitre. Wotsɔ robɔti da ɖe ameawo ƒe ŋku me. Robɔti la le nu kpɔm. Akaɖi si le robɔtia ƒe akpaɖewo. Maɖewo le robɔtia kpɔm.

Amewo le atsiƒu to, wohe tɔdziŋu aɖewo ɖe go, amawo ɖe ɖɔ le tɔdziŋua me kɔɖe anyigba wogale eɖɔ ɖem le tɔdziŋua me le kɔkɔm ɖe anyigba, ameawo le ɖɔ me tsiam.

Ɖevi eve aɖewo tɔ ɖe gota. Gɔta aɖewo to ɖevia ƒe ŋkume. Tsi le sisim le gɔta me. Eɖi gbogbo aɖe hã le gɔta me. Ame bubu aɖewo hã zɔ to gɔta to.

Etsi dza za ɖe anyigba ƒe akpa ɖe. Aɖuɖɔwo hã le tsia me. Amewo tɔ ɖe tsia to. Tɔƒea kata menya kpɔ o. Ŋuwo hã le zɔzɔm le tefea.

Amewo le kɔdzixɔ me, dɔnɔwo le aba dzi, kɔdzidɔwɔla eve aɖewo nɔ dɔnɔwo ƒe agbalẽwo tsam, kɔdzidɔwɔlawo nɔ wo nɔewo me dzrom.

Mɔɖaŋuŋdɔwɔla eve aɖewo le mɔɖaŋu ŋdɔ wɔm mɔwo le wo ŋgɔ, ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖekae le dɔ wɔm, ŋutsua le asi tem ɖe mɔ ƒe akpa aɖe, nyɔnua leas item ɖe mɔaƒe akpa aɖe ŋutsua ɖɔ gaŋkui.

Ʋufɔku aɖe dzɔ eʋua ƒe ŋgɔgbe kata kaka dzotsilawo va tɔ woƒe ʋuwo dzotsilawo dò xe zɔ ɖe ʋu si kpɔ afɔku la dzi dzotsilawo ɖɔ kuku

Woɖo xɔme nu tɔxɛ aɖewo ɖe xɔ me. Xɔme nuawo ƒe dometɔ aɖewoe nye; kplɔ, zikpui, seƒoƒo, kple gliŋunɔnɔmetata tɔxɛ aɖewo. Seƒoƒoa le kplɔa dzi. Xɔme nyakpɔ ŋutɔ.

nyɔnua le abo ƒom, nyɔnua ɖeka ƒo aboa yina ŋgɔ, bubu hã si du kpɔe ɖo, nyɔnua mamleawo tɔ ɖe megbe nɔ ame evea kpɔm.

Nyɔnuvi tugbedewo le atsɔɖoɖo tɔxe aɖewo me. Wota avɔ ɖe akɔ eye wod edzonuwo ekɔ. Ɖewo do nyɔnufia fɔkpa. Wotsɔ agba babla ɖe ta.

Woɖo gli takpo aɖe. Wotsɔ tsizinugo aɖe da ɖe gli takpoa dzi. Ame aɖe bɔbɔ nɔ tsizinugoe kple gli takpoa te hele nu kpɔm. Ame bubuwo hã tsi tre ɖe akpa aɖe henɔ woɖokuiwo me dzrom.

Woɖo xɔ me nuwo ɖe ɖoɖo tɔxe aɖe nu. Xɔmenua aɖewoe nye zikpui nɔ dzi, kplɔ kple afɔ zeoɖo ƒe. Seƒoƒoƒ nyui aɖe hã nɔ xɔa me. Nɔnɔme tata tɔxɛwo hã nɔ gli ŋu aye kaɖiwo hã nɔ xɔa me.

Ame ŋee aɖewo bɔbɔ nɔ ati te hele fefe fem, ameawo le aɖi dam, ŋutsua ɖeka lɔ aɖi de asime eye evelia nɔ kpɔm, ŋutsu bubu hã nɔ adzɔge eye wòle wo kpɔm.

Amewo le vɔlebɔl ƒom. Ame eve le akpa ɖeka eye ame etɔ̃ le akpa ɖeka. Bɔl la le akpa etɔ̃ tɔwo gbɔ. Ame ɖeka ƒo bɔl la do ɖe yame eye ame ɖeka hã le asi be yeaƒo bɔl la.

Ɖeviwo sɔ ɖe kplɔ nu. Robɔtiwɔnuwo le ɖeviawo ƒe ŋkume. Laptop hã le ɖeviawo ƒe ŋku me. Ɖeviawo le robɔti nuawo fɔm kpe.

Ame ŋee aɖewo nɔ zikpui dzi le xɔ me, nyɔnu tsitsiwo, ŋutsuvi ɖeka kple ŋutsu ɖeka, wotsɔ nu ʋi aɖe bla ŋku ɖeka dzi na ameawo katãa.

Fia nɔ anyi ɖe eƒe fiasa me. Fianumewo ƒoƒu fia. Fianumewo sa avɔ ɖe ali. Fiala ɖɔ fiakuku do alɔnuga sɔgbɔ

Ame ene aɖewo ƒo ƒu, ŋutsu eve, nyɔnu ɖeka kple ɖevi ɖeka. Ɖutsua ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi me, ŋutsua ɖeka tsi tre he da asi ɖe ame si nɔ anyi kple ame si tsi tre la ƒe kɔme. Nynula lé ɖevia ɖe axame.

Amewo le yameŋudzeƒe, yameŋu aɖewo tɔ ɖe afi ma, wokaka amewo ƒe agba ɖe anyigba, wokaka nuwo abe afɔkpa, awudodo kple nububuwo ɖe anyigba, ameawo le zɔzɔm le nuawo me.

Tɔsilawo le tɔ dzi eye wole tɔ sim, wo da ɖɔ wole ɖɔ la xam , lã aɖewo le ɖɔ me hafi wole xaxa.

Amewo sɔ ɖe nuɖuɖukplɔ̃ ŋuti. Nuɖuɖu le kplɔ̃ dzi zã. Nuɖuɖuawo le agba vovovo me. Amewo nɔ nua ɖum. Wotsɔ ati dzẽ aɖe nɔ nuɖuɖuɔ kam ɖe woƒe nume.

Ɖevi ŋɛ aɖewo le mɔto. Ɖevia ɖewo le taya gbegblẽ ɖe asi. Wole lɔrri taya la kum. Ŋu hã tɔ ɖe woƒe axa dzi. Ame aɖewo hã zɔ gbɔna ɛeviawo gbɔ.

Ku dzɔ. Wokɔ amekukuɖaka ɖe ta. Amekukuɖaka ƒe akpa ɖe le yibɔ. Ame gbogbo le zɔzɔm kple amekukuɖa. ame akpa gãtɔ wole blanui.

Amewo le mɔ zɔm yina teƒe bubu. Mɔzɔlawo wova tɔ ɖe afi aɖe. Woƒe agbawo le wogbɔ. Maɖewo tsɔ nu tsyɔ ŋɔti. Ɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye ɖewo hã tsi tre.

Kɔdzidɔwɔlawo le dɔ wɔm le kɔdzi, wodo awu legbee, woɖɔ kuku eye wotsyɔ nu ŋɔti hã. Atike vovovowo le kplɔ aɖe dzi le wo dome.

Ame gbogbo aɖewo le mɔ dzi. Ameawo le moto dzi. Wole motoa kum tso afi aɖe yina afi bubu. Ameawo do awu vovovo. Ame ɖewo ɖiɔ motokulawo ƒe dedienɔnɔ ƒe kuku.

Amewo ƒo ƒu ɖe xɔme. Amewo nɔ anyi lé agbalẽ kple nuŋlɔti ɖe asi hele nu ŋlɔm. Nyadzɔdzɔŋlɔlawo le ameawo megbe wotsɔ woƒe nyadzɔdzɔlémɔwo hele nyawo lémee

Ame ene aɖewo le moto dzi, ŋutsu aɖe le motoa kum, ame si le motoa kum la ɖɔ motokulawo ƒe kuku etsɔ ame etɔ̃ bubuwo ɖe moto dzi, nyɔnu ɖeka, ŋutsuvi ɖeka kple nyɔnuvi ɖeka, ŋu aɖe hã le wo axa dzi yiyim.

Mɔɖaŋudɔwɔlawo le woƒe dɔ wɔm. Wotsite ɖe woƒe mɔ gbɔ. Ketrifɔ hã nɔ wo gbɔ. Ame eve tsitre ɖe emɔ ƒe akpa ɖeka eye wonɔ dze ɖom. Eve bubu hã tsitre ɖe aga eye wonɔ dɔ wɔm le mɔ ŋu.

Ŋutsu eve aɖewo le agba dem ŋume, wode agbe geɖewo ŋume. Wobla agba ɖewo hã ɖe ŋua tame. Ame aɖewo hã nɔ teƒea. Nyɔnu aɖe hã nɔ tsi dzram.

Etsi xa ɖe mɔ dzi afi aɖe. Geɖewo ha le etsi me. Moto tɔ aɖe hã va gedze etsia ŋu. Xɔ si wole etsia gbɔ aƒe aɖewo me ƒo ɖi.

Tsɔ avɔ gbogbo aɖewo ƒoƒui. Avɔ ŋutɔwo hã le eme eye ketewo hã le eme. Wobla avɔwo ɖe aŋe me. Nyɔnu aɖe mlɔ avɔwo dzi eye wonɔ nu kom. Avɔwo amadede vovovo le wo si.

Ŋu aɖe kpɔ afɔku. Ŋu ƒe amadede le ʋie. Amewo sɔ ɖe ŋua ŋu. Ŋutsu aɖe tsɔ kaƒomɔ hele ame aɖe yɔm le kaƒomɔa dzi. Ame bubuawo nɔ afi ma henɔ ŋua kpɔm.

Tomenukulawo le wóƒe dɔwɔƒe wodó dedinɔnɔ wu eye wodó dedinɔnɔ kuku ame eve aɖewo tsitsre ɖe emɔa ŋgɔ eye wónɔ nane wɔm le emɔa ŋu ameɖeka hã le mɔa ƒe akpa mɛɖa ele ka aɖe ɖe asi henɔ hehem

Wotsɔ asinulɔlɔ vovovowo ƒo ƒui, asinulɔlɔ le amadede vovovo me, ɖe sia ɖe ƒe amadede le tɔxɛ. Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dome na asinulɔlɔwo, elé nuɔ ɖeka ɖe asi.

Amewo le aƒuta. Aƒu la ta ƒoɖi ale gbegbe. Amewo le ɖuɖɔ ɖɔm le aƒua la ta. Wotsɔ sofi kple xuibaɖo tsɔ le ɖuɖɔa lɔ mi. ameawo de asiwui asi hafi le ɖuɖɔa ɖɔm.

Ame ade aɖewo ƒo ƒu, wole ha dzim eye wole ŋu ƒom, ame nɔ anyi ele ŋu ƒom ame atɔ̃ mamlɛwo tsi tre, wole ha dzim, hadzinu vovovowo le wo gbɔ.

Asitsalawo tsɔ woƒe nudzadzrawo ɖo asi, wotsɔ tomatos tsɔ ɖo asi, nyɔnu bubu aɖe hã le adzɔge, ye hã tsɔ etɔ ɖo asi, ame aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe tomatosdzrala megbe hele nu kpɔm.

Nyɔnu kple ɖevi etɔ̃ aɖewo nɔ seƒoƒo dom, ɖeviawo nɔ seƒoƒoa dom do asiwui, wo katã wonɔ dɔwɔm, seƒoƒoa, amadede vovovowo nɔ esi

Ame eve aewo le xɔ me. Wotsɔ ŋku ŋuŋumɔ yi wo yɔ na be robortiwo ƒoƒui. Robortiawo ƒe nɔnɔ me le vovovo. Ɖewo le amewo ƒe nɔnɔ me.

Ɖevi kple ŋutsu aɖe wonɔ anyi ɖe ŋu, ɖevia ƒe fefenuwo le kplɔ dzi, ŋutsua le nua fiam ɖevia, ele ɖevia fiam aleke wòatsɔ adza nuae, ɖevia hã le nuɔ kpɔm eye wòtsɔ asi li afi aɖe nɛ.

Nyɔnu aɖe tsitre ɖe xɔme wodo nu tɔxe aɖewo hã ɖe xɔame nyɔnua ɖo asi ali, enye kɔ hele nuwo kpɔm nuawo ƒe ɖewoe nye, tsinonoe alo kapu, tishu kple bubuawo.

Hadzila ene aɖewo ƒoƒu. Ɖeka hã nɔ ha dzim. Mamleawo nɔ kasaŋkuwo ƒom. Wodo awu tɔxɛ. Ŋutsua ɖeka do awu yibɔ.

Nyɔnu kple eviawo ɖu vɔ, wolé nugbaɖe ɖe asi, woƒoƒu ɖe wo nɔewo ŋu. Wonɔ nuɖugba me ɖuɖɔm, ɖewo nɔ nu kpɔm hele nu kom, ɖeka tsɔ asi ɖo enu.

Amewo ƒoƒu eye wole dekɔnuwɔnawo ewɔm, ŋutsuawo sa avɔ ɖe akɔ eye ɖewo da avɔ ɖe abɔ, womedo afɔkpa o, ame aɖe hã tsɔ amagbe de eze me hele ɖe ta.

Amewo le aƒeme. Wotu xɔ nogoe nogoe aɖewo le aƒea me. Nyɔnuawo bla ta, ŋutsua ɖɔe kuku he do awu legbe. Nyɔnu bubu hã ta avɔ eye wo bla ta.

Wusatɔwo le woƒe gbedoxɔ gbɔ. Wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovo me. Akpagãtɔwo ɖiɔ kuku. Kpovitɔwo ƒe ŋu hã tɔ ɖe wogbɔ. Katã wonɔ dzidzɔ kpɔm.

Amewo ƒo ƒu. Wonɔ anyi ɖe zikpui me. Ameawo kata nye nyɔnuwo. Ŋutsu aɖewo tsitre ɖe nyunɔawo ŋgɔ. Wole sɔbɔsɔbɔ wɔm.

Dzɔdzɔmefɔkuwo dzɔ. Afɔkua gblẽ xɔwo dome. Eklo xɔa ɖewo eye xɔa ɖewo hã ŋe. Exɔkokloawo ƒo ƒu ɖe anyigba le afi aɖe.

Woɖo xɔmenu tɔxɛ aɖewo ɖe xɔ me, wo dometɔ aɖewoe nye zikpui, kplɔ si wotsɔ glas tsɔ wɔe, akaɖi tɔxɛ aɖe hã le ya me.

Wo tɔ lɔ̃ri ŋee aɖewo ɖe teƒe, wotɔ yameŋu si woyɔna be Helipkɔpta hã ɖe wo dome, ŋua ɖewo le ʋɛ̃ eye ɖewo hã le dzee, ŋuawo nye ŋu xɔasiwo.

Ame aɖewo yi gbedadaƒo. Wotsɔ sɔ ɖe asi hafi yi gbedada la ƒo. Ame aɖewo ɖo aba ɖe afi aɖe, wotsɔ woƒe nuɖuɖuwo, zikpui kple woƒe bagiwo da ɖe aba la dzi.

Ameyibɔdukɔkplɔla atɔ̃ aɖewo do go, wotsi tre hele gbe dom na wo, dukplɔla ɖeka na asi nɔvia eye dukplɔla mamlɛwo tɔ le wo kpɔm.

Ame ŋee aɖewo ƒo ƒu. Wole atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wodo awu ɖeka ŋgbiwo. Ameawo le ŋu ƒom, Eye ɖewo le wo ŋgɔ hele ʋe ɖum. Ŋuƒolawo ɖiɔ kuku kɔkɔ aɖe.

Nyɔnu vidzinɔ aɖe tsɔ via va kɔdzi. Kɔdzidɔwɔla la le ɖevia gbɔ kpɔm. Enɔ atike wɔm na ɖevia. Nyɔnu bubu tsite ɖe wo megbe eye wonɔ nu kpɔm.

Amewo le tsi kum le tometsinɔnɔ alo bɔhol te, ame aɖe le tsi tem eye bubu hã le tsia kum ame bubu aɖe hã tsɔ tsi gagba ɖe ta heyina aƒe me.